Winyo ma oyaro bwome en tye ki gin mo ma en okayo idogge dok itokke tye yet ma olwito alwita en ocung idi lum dok oyare calo winyo ma mito ka tuk woko en winyo man tye ma kume ka mukene ubaco ma tar tar dok ka mukene tye ma gure

Pul makiyweo ayweya mapeya kibito tye maki canogi acana i kikabo dok kikabo man tye macing tye ma omako en kipiny dok pul magi tye magu pongo wi kikabo woko.

Cal puk pa bunga makimako kimalo matye ki yadi madwong adada iye dok bunga man bene tye ki yo ma okato ki i tenge tunga aryo weng dok tye ki yat bene yadi ma kodi mapat pat tye makipito tenge bene.

Winyo ma dogge por tye ma ocung kama ki geddo ki gweng en tye ki nyig tyene angwen dok kume tye ma vuvuru yet ma bulu tye ibwom winyo man en tye ma yibe bor

Di boma tye ma mutaka takci ma dwong tye ma gugure karacel dok pii macol tye ka mol dok pii man tye ki langole iwiye ka dano tye ka ngolo pii man ki iye dok iwiye tye ot lega pa dini cilam ma tye ma kigedo ma ocito malo atir

Lutino kwan tye obedo i ot kwan kun gin obedo iwi dec ma kiyubo ki bao kun gin aryo tye ma gukwako wigi woko dok latin acel tye ma obedo anyim ma oruko korbongo matar ma en tye iye yom dok tye ka bwunyo.

Lutini adek tye ma gucung ma gin weng guruko korbongo macol dok gin weng guruko mask me wang dok latin acel ma tye icing tung acam oruko mask me wang kun cal dog lee tye iye dok ingegi tye ot acel ki yadi bene.